Jiŋli puhiri ba n bɔŋɔ ŋɔ maa ni yiɛla sitira piɛlla ka tami sajada zɛɛ zuɣu so yiɛla zabba piɛlli ka pili zupiligu piɛlli ka so mi yiɛ liiga dozim ka so yiɛ liiga dini mŋahin gbaŋ nyɛ saa n yɛaɣisi mŋahin gbaŋ.

Laa n tam teebuli zuɣu ka bindira bɛ di puuni bindiri shɛli din bɛ di puuni maa n nyɛ gala aboradɛ nima ni zahama ka di zaa ku bɛ laa ŋo puuni n tam teebuli maa zuɣu la sabinli n nyɛli

Namda nim n dɔ kpɛ ŋɔ maa namda bobgu n nyɛli ka shɛŋa nahangbana nyɛ zaɣ ʒiɛhi din nyɛ baaʒim ŋmahangbaŋa ka shɛŋa mii ku nyɛ zaɣ dozima laasabu ka niɛma bɛ roba baaji puuni n do n baɣali ka katawiya din nyɛ zaɣ dozim la ka di gba ʒɛ n baɣali

Dabba ayi n zi kpɛŋɔ ŋɔ maa bi mi zi mi ka tɛɛbuli bi tooni ka anfaani nima pa tɛɛbuli maa zuɣu ka yino gbibi liɣiri o nuu zaa puuni ka ga wɔchi sabinli ka yiɛ liiga piɛlli ka ziya n dihiri anfaani maa puuni ka lihiri di puuni.

Salo n ʒɛya bi nyɛla gbanpiɛli bihi bihi ata ka ʒɛ ankori nuɣso gbuni ka bi puuni nirabaayi yɛ neen sabila yino yɛla liiga sabinli ka so jinjɛm nuɣso ka yino mii gba yɛ liiga nuɣso ka yino mii gba yɛ liiga ʒiɛ bi nyaanga duu n ʒɛya

Duu puuni n boŋo duu maa puuni kuɣu ʒɛmi ka teebuli ʒɛya ka fulaawaasi nim bɛ binni n tam teebuli maa zuɣu ka pateesa tabi dikpuni ka zuɣusaa maa bolfu nim kuli nyonyo yiliya ka di dikpuni nyɛ zaɣ tampilim

Salo n bɛ kpɛ ŋo ŋo bi mii nyɛla salin gbiriba bi ku niŋla nimmohi n gbiri salima nim ŋo maa ka so zaŋ soovul n zaŋdi koritili n baharina ka piri wolatin buuts di mini bi tuma niɛma ni nima ka tihi ʒɛ bi nyaanga